Abagabo batatu, babiri bambayemwo ivy'ubururu, uwundi akaba yambaye ikoti y'agahama, imbere yabo hakaba hari akanyana, hirya yabo hakaba hari inzu batarubaka neza.

Umugore yambaye igitenge n'agapira k'ibara ry'umutugutu, akaba ari mu murima, uwo murima ukaba urimwo imyumbati itarakura, akaba ariko aranayibagarira.

Isahani imeneka iteretse hasi, iyo sahani ikaba iriko udushurwe twirabura ikaba irimwo umuceri n'ifi ikaranze hirya yaho hakaba hariho imboga.

Igiterwa c'umwumbati kiri mumurima urimwo amateke hirya yaho hakaba hari ibitoki hino hakaba hari inzu yubatswe muburyo bwa none hirya yaho hakaba hari inzu yubatswe mumatafari adahiye.

Agasoko gatoyi karimwo amakinga menshi akaba ariko ibitoki , ivyo bitoki bikaba bifise abaje babitwaye bigaragara nkaho baje kubishora muri ako gasoko gato .

Umugabo yambaye umupira w'icatsi, akaba afise mu ntoki ibigori vyumye vyinshi, hirya no hino impande ziwe hakaba hari ibindi bigori vyinshi vyumye biboneka nkaho ahejeje kubisoroma.

Abarimyi bari mumurima bariko barawubagarira harimwo abakenyezi hakabamwo nabagabo , abakenyezi harimwo abakenyezi babiri , nabagabo bashika kuri batandatu .

Umugabo yambaye ishati y'igitenge, imbere yiwe hakaba hari indangururamajwi, inyuma yiwe hakaba hari ibigori vyinshi vyumye, akaba yambaye akantu gafutse umunwa kumuhondo.

Inka iri mu ruhongore, inyuma yayo hakaba hari umwungere wayo, hirya yaho hakaba hari ibiti vyinshi birebire, hakaba hari n'inzu yubakishije amatafari ahiye.